Amewo nɔnyi ɖe ʋɔnuɖrɔƒe eye ʋɔnuɖrɔla hã le teƒea, ame ɖeka aɖe do kot hedo abɔ ɖe aya me hele ŋutsua ɖeka gbɔ kpɔm duũ. Ŋutsu sia le agbalẽ ɖe asi he kɔkɔm nɛ ŋutsu si do abɔ ɖe aya me.

Ɖevi wɔme etɔ̃ kple nyɔnu tsitsi ɖeka ŋutsu tsitsi ɖeka wo le dɔ wɔm kple flawawo le woƒe anyigba dzi. Ɖevi siawo le alɔgbɔnu kom.

Nyɔnu aɖe do avɔwu aɖe hekɔ avɔ hekɔ bla ta eye nyɔnu ɖeka ɖe do efia nyɔnuwo ƒe kuku ɖe ta hekɔ abɔ do ɖe dzi heŋuŋum. Nyɔnu bubu aɖe hã lé setifiket ɖe asi hekɔ dzonu de alɔnu.

Nyɔnu wome eve aɖewo tɔ ɖe filisitashi kple woviwo. Nyɔnua ɖeka lé bagi wome eve ɖe asi. Ɖevia ɖeka do awu ʋi ɖe dziƒo eye do awu atalegbẽ yibɔ aɖe hã ɖe anyigba. Ɖevi siawo tɔ ɖi henu kpɔm dũu.

Avɔwo sɔŋ le fiase sia me, wotri avɔwo ɖe wo nɔnɔewo dzi. Avɔ aɖewo le rubber me, eɖewo hã mele rubber me o. Nyɔnua ɖe ziɔ̃ ɖe avɔ aɖewo nu, nyɔnu sia le alɔgbɔnu kom. Nyɔnu sia ƒa gbalẽ me le yibɔɔ.

nyɔnu kpli ŋutsu wó tɔɖe anyi eye wodó wóƒe dɔme kukuwo ɖe ta , amesiawo dó wóƒe dɔwɔwuwo hã yike wókatã kloe dó awu yike damá ɖeka wu mò ɖe yame he kɛnu ɖete eye susoeawo katã fɔ ŋku da ɖe dzi he alɔgbɔnu kom

Ameha aɖewo ŋutsu aɖe kpɔm hefɔ ŋku ɖe nu yi wɔm wo le dzi tee. Ameha siawo ƒe akpa gãtɔe nye ɖevi aɖewo eye ɖevi siawo ƒe geɖe nɔ anyi ɖe anyigba hafi ŋutsu sia kpɔm. le ŋutsu sia ƒe ŋkumea sola lati le eƒe ŋkume eye tsi tsitukpa aɖe hã le ŋutsu sia ƒe ŋkume.

Woziɔ gakpo aɖe ɖe eglia ŋu, ɖevi aɖewo nɔ anyi ɖe gakpo sia dzi hedze ŋgɔ wo nɔewo he alɔgbɔnui kom. Kotoku aɖe hã le anyigba le ɖevi siawo gbɔ eye anyigba ɖeviawo gbɔ eye anyigba katã le basaa.

Amewo woametɔ̃ aɖewo le asi le woƒe flawɔ gbɔ kpɔm. Le ame woametɔ̃ siawo domea, eve nyɔnu eye ɖeka nye ŋutsu. Nyɔnua ɖeka do afɔkpa si ke dzidzi va ɖo yeawò afɔ eklo gbɔ kloe eye wòdo awu si ke da ama. Ati aɖewo hã le ame siawo ƒe megbe

Ame aɖewoe nye yea ƒo kɔ ɖe afi sia. Ame siawo dometɔ ɖewo lé kaɖi aɖewo ɖe asi hedo wo ɖe yame. Geɖewo do awu yibɔ hekɔ kukuwo ɖo, kuku dzĩ kple yibɔ katã eye wole li dom heke nu ɖe te.

Nyɔnua ɖewo tsi ateitre ɖe afi sia. Nyɔnu siawo do awu ɖeka ŋkume. Wo le wo nɔnɔewo ƒe asi ɖe asi hekɔ abɔ do ɖe dzi. Nyɔnu siawo le alɔgbɔnu kom. Le woƒe ŋkumea woda sola panel aɖe ɖe ekplɔ dzi eye le wo megbea atsiwo sgbɔ ɖi.

Ameha aɖewo le kuteƒe. Ame siawo sɔgbɔ eye amea ɖewo le anyinɔƒe eye eɖewo hã tsi atsitre. Ŋutsua ɖe hã dze klo ɖe nyɔnu aɖe si le avi fam ƒe ŋkume. Eye aɖaka le ŋgɔ ne ameha siawo.

Soal panel gã aɖe le bentsi aɖe dzi. Woziɔ sola panel sia ɖe atsi aɖe ŋu eye le bentsia dzia elektriki dɔwɔnuwo sɔgbɔ ɖe edzi. Ŋutsu aɖe hã nɔ anyi ɖe galɔn dzi hee laptɔp ɖe asi eye ŋutsu sia do atalegbe aɖe..

Nyɔnuvi aɖe nɔ nyi ɖe zikpui dzi he alɔgbɔnu kom. Nyɔnuvia sia do avɔwu aɖe. Le nyɔnuvi sia megbea atikutsetse vovovowo li. Mago, atɔtɔ, kaɖɔt, grin pepe, atadi tomatosiwo katã le emegbe.

Ingenia aɖewoe nye yawo le dɔ wɔm le dɔwɔƒe aɖe. Lada le dɔwɔƒea na wo eye eletrika hã le anyigba na wo. Ingenia aɖewo tɔ ɖe wo nɔnɔewo ŋu he dze ɖom. Wɔme eve ɖo kuku ɖe ta. Kukua ɖeka dama eye ɖeka hã le yibɔe. Ɖeka kɔ asi kɔ ka yo to.

Ŋutsu aɖe le bafawo ƒe zikpui aɖe me. Ŋutsu sia nɔ anyi kɔ ŋku da ɖe ame eve susɔe ɖewo dzi. Ame eve siawo ɖeka bɔbɔ eye ɖeka hã nɔ anyi ɖe bafa zikpui ame he edze ɖom kple ŋutsua.

exɔ siame le yi woda atsiaɖe ɖe xɔme le glia ŋutsia picture framowo li ekplɔ̃ le exɔ ƒɛ titina eye zikpiaɖewo ƒoxlã ekplɔ̃ zikpi nyakpɔ ŋtɔ

Ame aɖewo le tsikuƒe aɖe, ŋutsu kple nyɔnu kple ɖeviwo siaa hã le tsikuƒea. Wo

Watsɛ aɖee nye yi le agba aɖe me. Atadi kple shiyɔ le watsɛa dzi. Koklozi, supageti, abladzo kple letus hã le watsɛa dzi. Wkɔ sabala hã ɖe watsɛ sia dzi.

Nyɔnu aɖewo tɔ ɖe anyi hekɔ woviwo da ɖe abɔ ta hetɔ ɖe ɖɔkita ɖewo ƒe ŋkume. Ɖɔkita alo nɔsiawo nɔ anyi ɖe zikpui dzi henuŋlɔm le agbalẽ aɖe dzi le kplɔ̃ dzi. Ɖɔkita alo nɔsiawo dometɔ ɖeka si ke nye ŋutsu hã tɔ ɖi eye wo nyɔnuawo kpɔm dũu.

Esedɔwɔla aɖewoe nye ya le azɔli zɔm le gakpɔ aɖe me. Esedɔwɔla siawo do awu yibɔ hekɔ kuku yibɔ aɖe hã ɖo ɖe ta. Le gakpɔ sia mea, prizina ɖeka le nu kplɔm eye prizina ɖeka hã le yewo kpɔ me he anyigba kpɔm.

Afɔku aɖe dzɔ eye nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe anyigba hele via si ke mlɔ anyi ɖe edzi abe ame si ke me agbe megale la ene o. moto aɖe hã le anyigba ŋutsu aɖe le eklo ɖe asi eye ŋutsu aɖe hã pitsa ɖem nɔnɔmea.

Dɔwɔla siawo le woƒe dɔwɔƒe. wo le atsitre, eɖewo hã wonɔ anyi. Dɔwɔla siawo ɖo woƒe dɔwɔ kukuwo kple woƒe awuwo. Wodo awu si dama si woyɔna be reflecta. Dɔwɔ ŋutua ɖeka bɔbɔ he woƒe dɔwɔnua ɖeka kɔm le anyigba

Amehawo sɔgbɔ ɖe afi sia. Ati gã gã ɖewo le anyigba sia dzi. Le anyigba egbe ƒuƒu aɖewo hã li eye ame aɖewo tri ɖe wo nɔnɔewo yome he gbe ƒuƒua me zɔm. Ameha siawo lé bagiwo ɖe asi hekɔ eɖewo hã kpla ɖe dzimegbe.